Daani n bala maa ka bi zali waa n wora bi paai niraba anahi n zaŋ chinchina piɛ n niŋ bi sheeni ka zaŋ bobsi n kaai vuli bi zuɣuri na n zaŋ binyahari kpɛli kpɛli bi biɛha ni ka zaŋ binyahari lo bi naba puuni ka ninlihi lihiriba kana ti ʒinʒiya ka na paɣaba mii ʒiya lihiriba

Bihi n zali bi waa n ŋmɛri li ka ninkura mini bihi maa zaa wora ka bi kana n ti laɣim n ziya lihiri yino ka o mi nyaɣi li la o yiŋgoli nika yiɛ nɛɛn piɛlli ka shɛba mi yiɛ nɛɛn sabila ka shɛba gɔbi chinchina ka bi zaa nila suhipiɛlli suhupiɛlli maa ka bi kuli wori ka lara ka kuhira ka ninyula yuuni ba mi kan ti zɛnguli ba n kana ti zɛya lihiri ba.

Kanboŋ paɣaba n bala maa ka bi zaŋ paɣa niɛma kulisiria ka shab yɛ chinchina bi nyoɣu tariga ka piri namda nima ka ʒiri laa niɛma maa bi gamya pam bi ku teemi ʒɛ soli ni hali ti gari ka loori nim paaki ʒɛnʒɛya bi kpuɣula ninsal nima bi mii na bi piɛ paai bi ni paai shɛli maa ka bi ʒini guhuba jɛ

Salin gbiriba chɛinpain nyɛla zaɣ yinga ka niraba maa mii lee gari ninvuɣu kobga ka bi kana ti paɣara n saɣam kom maa zaa kom maa ku tooi lahi nyu ka ninsal nim maa shab kana ti ʒinʒiya ka shab kana ti ʒiya lihiriba ka dabiɛm gbahaba ka bi yiɣisi ʒɛya lihiriba bi ti gbahaba zuɣu bee nira bi baŋ

Moɣili n doya ka shiip nim pa di zuɣu shiip nim maa gari bin pihita ka tihi sa n gilli zaɣ piɛla piɛla zaɣ ʒiɛhi ʒiɛhi zaɣ sabila ka ninsal nim bɛ shɛŋa ni ka bi va niɛma mii niŋ shɛli ni ka bi zaa tee doli kom maa zuɣusaa n kanna ni bi ti kpɛ yili ni ka yiya maa mii gba zaa pirigi ʒiya bi na bi